Meeshaan waa qol waxaa yaalo sariir, barkin, armaajo iyo roog. Daahman ayaa kuwareegsan qolkaan.

meshan wagaron garonkana e waxajoga tagero aad iyo aad u farabadan waxana tageraha ka hore yo shabaq

Meeshaan waa laami laamiga waxaa yaallo mooto bajaaj iyo hal gaari oo baakin ku jiro iyo hal gabar oo xijaab madow wadato

Tag aweey ayeey ku jiraan dooro tag aweegaan waxaa kujiro jibsi marka kala xariir xarunta magaca ku qoron meesha

Meshaan waxaa fadhiyo niman aad iyo aad u fara badn kuligood waxey gacanta ku wataan kitaab

saxankan waxa sarara torto tortadana en waxa lagu gownaya mindi

Een Halka. Waa meel hool ah holkana waxaa yaalo kuraas cadaan ah iyo miis gaduud saxan caafi iyo fiyooro

Waa kana meel farmashiya ah farmashiyaha waxa saara daawooyin

Waa dugsi midabkiisu yahay madow waxaa ku jiro jibsi hilib darandho

Een halkan waxa saran carwo huu dhey

Ee halkni waxa tagan nin ninkani waxuu jarayaa Qumbo gadashisna waxaa yalo gaari qumba ah

Een halkan waxaa tagn gari tatar bil ah gariga tatarbilka ahne wuxu qoda caro

Meshaan waxa fadhiyo maamootin waxay ku fadhiyaan miis waxaa u saaran buug iyo qalin

Halkaan waa meel beer ah geeda cagaar ah waxaana waraabinaya biyo

Halkaan waxaa meel hool ah waxaa yaalo kuraasman cadaan ah iyo miisas caafi saaran yahay, bakeeri tiish kujiro, saxan iyo fiyoore.

Baakad baakadkaas oo ku sawiran biidsooyin labo xabo ah oo ku kala duwan qudaarta

Miiskaan waxa saaran saxan cadaan saxanka waxa ku jir shuwaarmo jibsi iyo jakab

Halkan waxaa fadhiya arday waxay wataan shaatiga caddaan shaatiga jaalo warqad ay horyaalo waxa ay ku qorayaan

Halkaan waxaa fadhiyo arday waxay wataan buug iyo qalin waxayna kufadhiyaan kuraasman.

Miiskaan waxaa saaran makiinad cadaan ah iyo makiinada madow ah iyo fadhiyadooda iyo geeda makiinada lagu shiidayo

Saxankaan waxaa saaran rooti iyo malaay duban. Baaquligaas waxaa kujiro malaay oo suqaar ah.

Saxankaan waxaa saaran malay simir io timir

Saxan kaan waxaa saaran canjeero sida ay ukala koreyso loo cunaa

Halkaan waxaa taagan macalin gacanta kuwato buug iyo jeesto sabuurad ayuu wax kuqorahayaan.

Ee saxankan waxaa ku jiro Malalay barbarooni barandho iyo basal

Waa saxan waxaa ku jira baradha iyo hilib kalaanka la ah waxa uu saaran yahay mid madow

Halkaan waxa taagan Hal nin koofid iyo warqado wato iyo finaanad cadaan hortiisana waxa taagan geelal fara badan .

Halkaana waxa yaalo afar kuraas iyo hal miis dhulkana waxaa fidsan roog iyo caga saar

Miskani waxa saran nalal mid waa jaalo mid waa kalarka bingiga midna wa jaalo biyo biyo ah

Meeshan waxaa iiga muuqda qol waxaa yaalo sariir cad armaajo yaalla ah

Halkaan waxa taagan kabarbiin katarbiinka waa midka dhulka simaayo

Halkaan waxa fadhiyo arday ardaysina waxey ku fadhiyaan kuraas waxey iskugu jiraan dugsi dhexe iyo dugsi sarre

saxanka kovad waxa ku jirto en sarabako saxan ka labad waxa kujirto digir saxanka sadexad waxa kujirto timir

Waa iskuul waxaa jooga arday waxay ka kooban yihiin gabdhaha iyo wiilal waxay wataan shaatiya cadaan cabbayada xijaabo cadaan waxay ku fadhiyaan kuraas cadaan jaalo imtixaan ay ku jireen waxay ku fadhiyaan kuraas cadaan jaalo imtixaan ay ku jireen

Halkaan waxaa fadhiya niman iyo naago waxay ku fadhiyaan kuraas bilowga ah nimanka waxay xiran yihiin dhar calan ah oo buluug ah iyo koofiya buluu nagaa waxay xiran yihiin dhar guduudan

Halkaan waxaa saaran baati kala duwan oo dhowr nooc u kala baxsan

Halkaan waxaa ki jira samirsaan midna guduud ah midna cagaar ah

Kani waa hool waxaa ii muuqda kuraasman iyo miisas waxaa saaran midabkiisii hay caddaan waxaa saaran saxamiin qaado

Halkan waxaa yaalo weerar fara badan oo ay ku jiraan canooni midabkiisa yahay guduud

Waa sawir xayeysiis ah waxaa ii muuqda piisa midabkiisu yahay gaalo waxaa ag yaal cabitaan midabkiis yahay guduud oo ku jiro koob

Halkaan waa meel carro gaduud ah waxaa socoto mooto waxaa saaran nin iyo cunugtiisa.

Een bombalahan waxa ku dhex jiro taraxdad madoow ah

Gurigaan hortiisa waxaa kuyaalo geedo cagaar iyo gaduud iskugu jira waa geed fiyoore.

Waa musqul midabkeedu yahay caddaan buluug darbiyada waa cadaan waxay leedahay tuubo biyo lagu shubo

Halkaan waxaa yaalo caano booro ku jirta kartoomo

Halkaan waase barbaar ka dib waxaa yaalo buskud farabadan oo kujiro sakaal iyo ku jira baco guduud ah iyo jaalo

Waa qol waxaa yaalo arrimaajo midabkeedu yahay madow waxay leedahay muraayad waxaa ka muuqda sariirta

Waa qol waxaa yaalo kuraas fadhi ah iyo barkimihiisa, dhexda waxaa yaalo miis, hal ubax iyo tiish.

Waa boonbalo waxaa kujiro shaar gacmo dheer ah guluusta ay u xiran yihiin iyo surwaal madow ah.

Caagaan waxaa kujiro digir oo nin dhaqaayo.

Saxankan waxa ku jira soor maraq malaay duban iyo koosto xagana waxayaala saakiyadii iyo khaano

Saxankaan waxaa saaran malay simir soon io

halkan waxa saran laba bakeri hadi ad rabto waxad kushuban karma en kafey

Halkaan waxa yaalo usha daaha iyo birta lagu xiraayo usha daaha

Saxankaan waxaa ku jira hanbeegar jibsi ansalaato qajab kala xariir lambarkaas hadii aad doonayso

Halkaan waxaa taagan dhalin. aad iyo aad fara aad u badan

Halkaani waxa fadhiyo gabdho Gugsi sare iyo Gugsi dhexe hortoodana waxa yaalo miis iyo warqad cadaan iyo qallin.

Waa bambalo midabkiisii yahay caddaan waxaa ku jira shaati midabkiis yahay madow buluug vaddaan surwaal ayaa ku jira oo madow ah

Saxankan waxa ku jiro baris ansalato saxankas kale waxaa ku jiro ansalato iyo simirsan galas cabitaan hilib iyo ansalato moos iyo liin

Waxa ay muuqda ubax oo saaran miis ka kooban cadaan caddeys qaxwi

Saxankaan waxaa saaran malay simir soon io basal

Halkaan waxay taagan gabar wadato dhar madow iyo dallad guduud ah

Saxankaan waxaa saaran doorsho iyo buskud iyo hal qaado iyo koob shaax ah

Waa qol waxaa yaalo fadhi iyo kuraas midabkooda yahay caddeyn dahmanka wa cadaan

Saxankan waxaas arrimaha saxan karo waxaa saaran malay oo laga dhigay mar waxay saaran yihiin miis

Halkaan waxa fadhiyio 3 wiil iyo 1 gabar waxay isticmaalayaan kobiyuutar

halka waxa yalo sariir sarirtasna waxa fidsan go cadan iyo Hal Barkin armaja yar iyo laba komadin

Halkaan waxaa yaalo armaajo wadato labo koobadiin waxaa saaran shoobin.

Ee saxankan waxaa saran biriis iyo hilib iyo ansalato iyo simirsan

Saxankaan waxaa saaran malay karsan baastada midabkeedu waa guduud waxaa ku jira banbanooni io

Waa kushiin waxaa ku karaayo digsi ay ku jirto ma laha midabkoodu yahay jaallo